Noba la biŋ laare a ɔnnɔ kõɔ yire orɔba kpoŋ kaŋa poɔ a ennɛ bootiri ane gaalori poɔka pɔge kpoŋ kaŋa are a seɛ gondoŋ sɔgelaa ka aorabare meŋ biŋa kyɔŋ yaga lɛ ka anoba meŋare gyamaazaa.

Dɔɔ kaŋa la dɔɔ kaŋa la zeŋ gyɔnnɔ waayɛre vŭŭ, ka bibile kaŋa ar nyɔɔ o toori taa. Ka ba mine bata zeŋ ka kaŋa taa waayɛre. Ka dɔɔ kaŋa ar teɛ o seɛ, ka kaŋa meŋ are a pɛgele bibile kyɛ kaara a dɔɔ ka o erɛ a vŭŭ o naŋ maala.

Lͻԑ ayi la a nyԑ nyagema. A tuori taa ka a nimisͻͻ tͻͻre zaa maŋ ŋmore o zaa. Ka polisiri lͻͻre a yi biŋ a nimitͻͻre na. ka noba yi te are kͻge a polisiri lͻͻre. ka dͻͻ kaŋa zͻͻ moto a vͻͻle kpawoͻ a kpare pͻgesaraa ka ba kyaare a lͻͻre na kaŋa naŋ nyԑ na nyagema a waa zeԑ lԑ a waana.

Dɔbɔ la zeŋ kyɛnse zu a baara soolare. Ka kaŋa go a ti a kyɛnse taa, a su kpare sɔglaa kaa nuuri ŋmaa peɛle, kyɛ koo seɛ kuri sɔglaa a eŋ nɔɔte toore, ka kaŋa meŋ iri are a dii a soola taa ka ba kpaara ennɛ.

Noba la zeŋ ane filaaware ka a pͻle. Kaa ba toore ba nuuri a pͻgere. Ka pͻge kaŋa te a filaawa kaŋa taa. Ka bibile kaŋ meŋ zeŋ a koŋkogiriŋ meŋ te a kaŋa taa kyԑ ka dͻͻ kaŋa gaa zeŋe tͻͻre zaa a meŋ te a filaawa kaŋa a taa.

Dͻbͻ bayi la, ka kaŋa dͻͻ ka kaŋa gaa are tͻͻre lԑ. ka bonnyalannyalaŋ kaŋa biŋ ba zie. Ka kaŋa daara boŋkaŋa kyԑ ka onaŋ a dͻͻ a vͻgele kpooli koo waa pelaa.

bɔle ŋmeɛrebɛ la be ba bɔle ŋmeɛbo zie ka kaŋa zele o gbɛre ka o do ka kaŋa me te yi o nimitɔ2re a ŋmaa kɔna a kyaare a ona naŋ zele o gbɛre ka o do ka ba mine meŋ bata a leɛ are kɔge a ona naŋ zele a gbɛre ka o do ka wẽɛ soba a yaare o gbɛɛ.

Lɔɛ kpãã emmo zie la nyɔge vŭŭ dire, a di lɔɛ yaga lɛ, a di la kyɛnsere ka nobɔ zoro a ŋmaara sokoɔraa zoro gɛrɛ. A zie zaaŋ sɔɔ o zaa ka nyoore pɔge a zie ligi pɔge.

Kuori zie la, kuorir zie la. Ka noba are, ka ba mine zeŋ ka dɔɔ kaŋa gbi dumo a puoro pɔge kaŋa naŋ zeŋ. kyɛ ka kũũ daga biŋ ka bas u kpare sɔgelɔ.